Ababalisi abafundisa abantwana abebanga laphansi e- nursary . Kumele bebe ngabantu abalothando njalo abenelisa ukudlala labantwana.

Ababalisi babantwana bebanga eliphansi kumele kube ngabantu abalothando labantwana njalo abenelisa ukudlala labo ngoba laba bantwana bafunda ngokudlala imidlalo etshiyeneyo.

Ezikolweni zaphansi kumele kube leziphalangwalo, lapho okugcinwa khona amabhuku kahle ukwenzela ukuthi abantwana abafuna ukubala babuye bezoboleka lawo mabhuku.

Siyambonga uHulumende ngoba useyakhe izikolo zabantwana bebanga laphansi ngobunengi bazo. Abantwana abasahambi imango emide besiyadinga lapho okulezikolo khona.

Uhulumende useyakhe izikolo ezinengi ezabantwaba bebanga laphansi, ngemva kokunanzelela ukuthi lababantwana bahamba imango emide besiyadinga izikolo.

Kuthule kuthe zwi endlini yokufundela. Kudala bethe phulukundlu okhekhe bahamba ngakibo. Phela isikhathi sokutshayisa bayasithakazelela kakhulu abantwana.

Abantwana besikolo sebanga laphansi kufanele befundiswe ukuthi nxa bengaqeda ukusebenzisa izambuzi bageze izandla ukwenzela ukuthi babulale amagcikwane atholakala ezandleni.

Abantwana besikolo sebanga laphansi kufanele befundiswe ukugcina isikolo sabo sihlanzekile ngokudobha amaphepha, kungabonakali amaphepha egcwele nje lengcekeza yonke indawo.

Nxa abafundi bebanga laphansi besenza izifundo zabo ze science kufanele kube lombalisi obakhangeleyo ukwenzela ukuthi bangabambi imithi eminye engabalimaza e lab.

Izambuzi zabantwana besikolo bebanga laphansi kumele zihlale zihlanzekile ukwenzela ukuthi abantwana bengatholi imikhuhlane eminengi ngamagcikwane abangawathola kulezi zambuzi

Ukwanda kolwazi kwe Techonolgy sokwenze ukufunda kwabantwana kwabalula ezikolweni njalo sebekukhwabitha ukufunda ngoba sebefunda bebukele kubomabona kude.

abantwana bebanga lemfundo yaphansi bayasithakazelela kakhulu isikhathi sokuphumula ngoba bayathola ithuba ukuthi badlale labangane babo njalo baphumuze ingqondo zabo

Abafundi bebanga laphansi bafunda ngokubona imfanekiso edwetshiweyo. Umbalisi nxa efuna ukufundisa ngamathulusi okulima ulakho ukudweba igwaliba elitshengisa lawo mathulusi.

Abantwana besikolo bayalithakazelela kakhulu ithuba lokuphumula ngoba bayathola isikhathi sokuthi baxoxe njalo badlale labangane babo futhi lelithuba lenza ukuthi baphumuze ingqondo zabo.

Ezikolweni ezinengi ababalisi nxa befundisaa basebenzisa amatshoko ukubhalela abafundi amanosti emdulwini lomsebenzi okumele bewubhale ekilasini.

Imfundo iqakathekile kakhulu ebantwaneni, kulilungelo laye wonke ukuba ahambe esikolo, buka silabo oDokotela laboMongikazi ngenxa yemfundo.

Uhulumende usebuye lohlelo lokuthi abantwana bebanga laphansi baphekelwe banikwe ukudla esikolweni. Lokhu kwenzelwa abanye abantwana abaphuma emulini eziswelayo.

iziphalangwalo ziqhakathekile kakhulu ezikoleweni ezimfundweni zaphansi ngoba ziyenza abantwana benelese ukuthuthukisa amakhono awo wokubala lokubhala

Izindlu zokuzinceda ezikolweni zaphansi kumbe sithi izambuzi kufanele kube zindawo ezihlanzekileyo ukwenzela ukuthi abantwana laba bengathelelani imikhuhlane ngamagcikwane angatholakala lapha nxa kungasahlanzekanga.

Uhulumende uthengele izikolo zonke ezisemaphandleni ama computer abantwana sebekwazi ukufunda besebenzisa ulwazi lwebulenjini lokhu kubenza bakhwabithe izifundo zabo

Umphathisikolo ubize umhlangano wabazali abalabantwa abangakabhadali imfanelo zesikolo, bezobakhuthaza ukuthi kumele babhadale ukuze abantwana babo bathole konke okwaneleyo okudingakalayo esikolo.

Ngokwanda kolwazi lwethekhinologi abanwana sebekwazi ukufunda besebenzisa makhompuyutha njalo konke abakudingayo bayakuthola kukhona ebulenjini besebenzisa lawo makhompuyutha.

Abazali bayakhuthazwa ukuthi babuye lamakhuba bazocenta igceke lapho okudlalela khona abantwana abancane esikolweni ukwenzela ukuthi bengalunywa zinyoka lezinye izinanakazana.

Abantwana bebanga laphansi bafunda ngokubona, ngakhoke ababalisi babo kuqakathekile ukuthi babhale amagwaliba bawanamathisele emidulwini yezindlini zokufundela.

Bakhona abantu abaleminwe abakwazi ukudweba lesi kungakhanya angathi yisipho esidelelekayo nje kodwa bakhona abanye abenelisa ukuziphilisa ngakho lokhu.

Ezikolweni zaphezulu abantwana abasafundiswa ukubala izingwalo kuphela kodwa bayafundiswa lokwenza imisebenzi yezandla etshiyeneyo abaleminwenyabo bayenya bayenza izifundo zokudweba.

Abantwana besikolo bebanga laphezulu babhala umhloliso. Nxa bebhala imihloliso bayahlaliswa omunye, ngamunye ngamunye esitulweni letafuleni yakhe ukwenzela ukuthi bengakopelani.

Nxa ungena ezindlini zokufundela ezabantwana abancane uhle ubone ngemifanekiso efakwe emidulini ubone lemibala etshiyeneyo ekhangayo ziyabukeka kakhulu izindlu zakhona

Abantwana kumelwe bafundiswe lemisebenzi yezandla ezikolweni ikakhulu abangabafana, kumele befundiswe imisebenzi efanana lokunusela lokhu kuzabasiza ukwenzela ukuthi benelise ukuziphilisa kusasa.

Izindlu zokufundela zabantwana bebanga laphansi uhle ubone ngemifanekiso efakiweyo emdulwini elemibala emihle etshiyeneyo ekhangayo zinhle kakhulu izindlu zabo zokufundela.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantwana bafundiswe imisebenzi yezandla ezikolweni. Lokhu bakwenzela ukuthi nxa bengasaphumelelanga ezifundweni zabo bathole abangakwenza kusasa ukuze baziphilise

Kudala bekulemisebenzi ebisaziwa ukuthi ngeyabafana leminye ebisaziwa ukuthi ngeyamankazana. Kodwa kulezi insuku asekhona amantombazana afundela imisebenzi ebisaziwa ingeyabafana enjengeyoku nusela.

Ezikolweni sebekhona ababalisi abafundisa ngezokuhlabelela. Umntwana nxa elesiphiwo sokuhlabela balakho ukusikhulisa lesi isiphiwo sakhe ngezifundo lezi.

Kulezifundo ezinengi ezifundwisa abantwana bebanga laphansi kodwa kulesifundo esisodwa abasithakazelelayo kakhulu lesi yisifundo sokudweba.

Amakhompiyutha iqakathekile khakhulu ekufundeni kwabantwana esikolo. Kodwa kwesinye isikhathi asuka abemabi ngoba abantwana bacina bewasebanzisa ngezindlela ezingayisizo sebebona izinto ezingabalingananga kumbe sebedlala ama gemu

Kulezi insuku ezikolweni zaphezulu abantwana abasafundiswa ukubala amabhuku kuphela kodwa sebefundiswa lemisebenzi etshiyeneyo eyezandla

Abafundi bayakhuthazwa ukuthi baqakathekise kakhulu imisebenzi yesikolo ngokubala . Ukwenzela kuthi baphumelele ezifundweni zabo .Bangatholakali sebebambe amakhanda ngesikhathi sokubhala umhloliso .

Abantwana abafundela ukuba ngabalimisi ezifundweni zaphezulu bebevakatshele lapho okufuywa inkomo zochago lenyama ukuthi bayefunda ngazo kabanzi.

Imisebenzi yezandla efanana leyokuthunga isifundwa lasezikolweni zemfundo yaphezulu. Lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana nxa bengasaphumelelanga ezifundweni zabo babelomsebenzi abangawenza ukuze baphile.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bafundiswe imisebenzi yezandla ezikolweni ukwenzela ukuthi nxa bengasaphumelelanga ezifundweni zabo bathole okuzabenza baziphilise kusasa.

Abantwana bebanga lesibili esikolweni saphezulu, bahlezi endlini yokufundela, umbalisi ubanike umsebenzi, bayawuxoxisana ngamaqembu ngamaqembu.

Ezikolweni zemfundo yaphezulu abantwana abasafundiswa amabala kuphela. Sebefunda lemisebenzi yezandla enjengokweluka, lokupheka leminye nje etshiyeneyo.

Abezomthetho bebambisane ndawonye logaja lwezempilakahle kanye le National Rehabilitation Centre, bahambe ezikolweni zebanga laphezulu ukuyafundisa abantwana ngezingozi zokuthatha izidakamizwa.

Kulemidlalo eminengi, eyenziwa ngabantwana esikolweni. Eminye yaleyi midlalo, ihlanganisela, ibhola lokuqaga, ibhola lenyawo, kanye levolleyball.

Izikolo kumele zibelendawo lapho ezigcina khona kuhle amabhuku ukwenzela ukuthi abantwana abafuna ukuboleka babale ngezifundo ezithile bayenelise ukuthi bawafunde lawo mabhuku.

Ukufunda kwalezinsuku sokukhwabitheka kakhulu ngoba abantwana sebesenelisa ukufunda besebenzisa ulwazi lwethekhinoloji olufana lamakhompiyutha njalo sebekwazi ukuthi bathole ulwazi ebulenjini.

Ezikolo kufanele kube lamagceke okudlalela imidlalo etshiyeneyo afanana lebhola lenyawo kumbe elokuqaga, ukwenzela ukuthi abantwana baphumuze ingqondo zabo besenza leyo midlalo.

Izikolo zebanga laphezulu e secondary ziyakhuthazwa ukuthi ziyakhe iziphalangwalo lapho abazagcina khona kuhle amabhuku ukwenzela ukuthi labanye abalandelayo bewasebenzise.

Ikhefu seliphelile, izikolo ziyavulwa kusasa abantwana bebuyela endaweni zabo ezitshiyeneyo. Amabhasi abathwala ebasa esikolo asebalindele ukubahambisa.

Izikolo ziyakhuthazwa ukuthi zithenge amatafula lezitulo zabantwana ezilingeneyo ukwenzela ukuthi abantwana bengahlali nzima sebeminyene.

Ngesikhathi thina sisafunda, belungekho ulwazi lwama okhomphiyutha. Kodwa balenhlanhla abantwana balezi insuku ngoba sebeyenelisa ukufunda ukusebenzisa lawo makhophiyutha.

Umphathi sikolo namuhla ubekhumbuza abantwana ukuthi ngeviki elilandelayo bayabhala imihloliso yabo njalo ebakhuthaza ukuthi behambe beyebala ukwenzela ukuthi bephumelele ezifundweni zabo.

Ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi elizweni ,kuqakathekile ukuthi abantwana abangabafana babelayo imisebenzi yezandla abayaziyo ukuyenza ukwenzela ukuthi benelise ukuziphilisa kusasa.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bebanga laphezulu befundiswe ngendaba zemacansini, kumele bebekwazi ukuthi imizwa yabo akumelanga ikhulele imicabango yabo.

Imfundo yezinga laphezulu iqakathekile kakhulu ngoba iyehlisa amathuba okuthi abantwana abangamantombazana bayende besasebancani kumbe bazithwale njalo iyehlisa amathuba wokuthi badubeke iyakha ikusasa labo.

Sokuyisikhathi sekhefu, abantwana besikolo babonakale bejabulile kakhulu sebethwele izikhwama zabo sebebuyela ngasemakhaya ukuyaphumuza ingqondo.

Esikolweni semfundweni yaphezulu iMukingi secondary school abantwana bayafundiswa ukuhlonipha njalo lokuzimisela ezifundweni zabo ukuze baqeqeshe babelekusasa eliqhakazileyo.

Namuhla kukhanya kulemncintiswano yezikolo zaphezulu ezitshiyeneyo , kulabantwana abane ababonakale bethwele amavuvuzela njalo begqoke impahla abazigqoka nxa kulemidlalo

Abantwana abafunda behlala ezikolweni , kuyabaphathisa kakhulu ukuthi baphangise ukukhula engqondweni njalo benelise ukuzimela ukwedlula labo abafunda behlala labazali babo

Iziphalangwalo zibalulekile kakhulu ebantwaneni besikolo. Ziqakathekile ngoba nxa belezifundo abafuna ukuzizwisisa balakho ukuyadinga amabhuku lapho bahlale phansi babale.

Ezikolweni abantwana bayafundiswa izifundo ezitshiyeneyo ngoba ayisiwo wonke umntwana okhaliphileyo ezifundweni. Abanye ngabakwanisa imisebenzi yezandla, abanye njalo ngabaleziphiwo sokudlala imidlalo yebhola.

abantwana esikolweni kumele bafundiswe imisebezi yange khaya efanana loku centa lokhu bakufundiswa ngokucenta iguma labo lesikolo badobhe amaphepha belenze lihlanzeke.

IRwanda ngelinye lamazwe elilwisana lokuthatha kwezidakamizwa. Amapholisa ayabhoda esenza imikhankaso ezikolo bencedisana labezempilakahle lenhlanganiso yokuguqulwa kwalabo asebangenwa yizidakamizwa.

Indawo ezigcina amabhuku zilusizo kakhulu ebantwaneni besikolo ziyenza bathole ulwazi mayelana lezifundo ezithile abayabe befuna ukuzizwisisa

Ezinkolweni zaphezulu isecondary kukhona indawo ezilungisiweyo lapha abantwana abahamba bayehlala khona ngesikhathi sokuphumula bephumuza ingqondo zabo

Esikolweni abantwana bafundiswa izinto ezehlukeneyo abafundiswa ukubala izingwalo kuphela kodwa bayafundiswa lokuthi babe ngabantu abaqoqekileyo ngokuhlanza isikolo sabo lezindlu zokufundela.

abafundi kulezinsuku abasapheleli kulokho abakufundayo emabhukwini kuphela sekukhona omabona kude lapha ababoniswa khona lokho abafundiswayo lokho kuyenza abafundi ba khwabithe ukufunda njalo bazwisise lokho abakufundisiweyo

Abahamba ngezimota bayakhuthazwa ukuthi nxa behambela endaweni ezilabantwana besikolo behlise isiqubu sabo ukwenzela ukuthi kungabi lengozi abantwana bavikeleke.

Abantwana baphuma ezimulini ezitshiyeneyo ezinye imuli ziyathola ikanti ke ezinye ziyaswela uhulumende ngokunanzelela lokhu usephume lohlelo lokuthi abantwana bephekelwe ukudla ezikolo.

Kuqakathekile ukuthi ezikolweni zebanga laphezulu ababalisi babelethuba lokuxoxisana lamantombazane lamajaha la asakhulayo mayelana lezinto nje eziphathelane lempilo.

Abezomthetho bavakatshele esikolo semfundo yaphezulu ukuyofundisa abantwana ngezindlela ezitshiyeneyo abangahlukunyezwa ngazo. Bakhuthazwe ukuthi nxa sebehlukunyeziwe, bagijime bayebika emapholiseni.

Abafisa ukuhambisa abantwana babo ezikolweni zamasabatha sesikhona isikolo samasabatha eMuhanga esibizwa kuthiwa yi Gahango Adventist Academy.

Kuqakathekile ukuthi abantwana besikolo bencedisane njalo babale ndawonye ukwenzela ukuthi baphumelele ezifundweni zabo babelekusasa labo eliqhakazekileyo

Izikolo zemfundo zaphezulu sezipucukile kakhulu aziselayo imidulu eyayibhalwa kusetshenziswa amatshoko sebelemiduli emitsha ebhalwa ngosiba, eyakulezinsuku.

Amakhompuyutha alusizo olukhulu kakhulu kubafundi abafunda eyunivesithi. Abasahambi bethwele izingwalo ezisindayo, sebekwazi ukuthi befake izingwalo zabo phakathi kwalawo makhompuyutha.

Ezikolweni zemfundo yaphezulu kukhona izindlu lapho okugcinwa khona amakhompiyutha . Abafundi abangelawo amakhompiyutha abo balakho ukuhamba beyesebenzisa lawo awesikolo.

Ezikolo zemfundo yaphezulu zikhona izindlu ezilungiselwe ukuba abafundi bahlale kizo, ikakhulu laba abafunda besuka endaweni ezikhatshana le university.

Kuqakathekile ukuthi abantu badle ukudla okuyakha imizimba yabo ngaso sonke isikhathi ukwenzela ukuthi amasotsha omzimba abelamandla okulwa lemikhuhlane.

Ezikolo zaphezulu ema university kufanele kube lendawo lapha abafundi abenelisa ukuthola amajazi omkhwenyana ukwenzela ukuthi ngesikhathi sebehluleke ukubamba imizwa yabo bawasebenzise.

Iziphalangwalo yindawo eziqakatheke kakhulu ukugcina ulwazi ngoba zilamabhuku atshiyeneyo. Lezindawo ziqakathekile ngoba abafundi bayenelisa ukuthi bahambe bayezihlalela babale behlezi khona

Ezikolweni zemfundo yaphezulu kulezakhiwo kumbe izindlu ezakhelwe ukuthi abafundi bafunde behlala khonapho, lokhu kusenzelwa abafundi abasuka endaweni ezikhatshana.

Izakhiwo zemfundo yaphezulu eYunivesithi zinhle kakhulu njalo zakhiwe ngobunono obukhulu. Uthola kufakwe esinye isakhiwo phezulu kwesinye zagadana zize zibe zintathu besekufakwa ama sitepisi okuqansa nxa usiyaphezulu.

Iziphala ngwalo yindawo ezigcina amabhuku .Ziqakathekile kakhulu ebantwaneni besikolo .Ngoba ziyathuthukisa amakhono abo okubala. Njalo lokubhala .

Izikolo zeyunivesithi ziyakhwe kuhle kakhulu. Nxa ungangena phakathi awunyatheli enhlabathini. Kulamaluba njalo ahlanyeliweyo lotshani okulungisiweyo lwaqunywa kuhle.

Izindlu zokufundela ezemfundo yaphezulu uhle uzibone ngokuhlanzeka lezitulo zakhona ezihlelekileyo, lemidulo yabo emhlophe eyakulezi insuku.

I"technology" iqakathekile kakhulu, khathesi abantwana sebesenelisa ukufunda izinto bebona kumabonakude. Akusafanani lakudala lapho akade besebenzisa izingwalo.

Izakhiwo zemfundo yebanga yaphezulu euniversity uzibona ngokwakhiwa kwazo zinhle okwamagama njalo ziyakhiwe ngobunono obukhulu phandle lapha kulezihlahla eziqunywe kuhle kanye lamaluba.

Kuqakathekile ukuthi amayunivesithi abeleziphalangwalo lapho abagcina khona amabhuku atshiyeneyo ukwenzela ukuthi abafundi nxa befuna ukubala bebuye bezowathola lawo mabhuku.

I"College of medicine and Health sciences " iyanxusa bonke abantwana abafuna ukuzoyenza izifundo eziphathelane lokuqeqesha ngezemithi lezitolo ezithengisa imithi lamaphilisi.

Izikolo zebanga laphezulu euniversity .Uzibona ngezakhiwo ezinhle kakhulu .Langamaluba ayabe ehlanyeliwe phandle .Kanye lotshani obuyabe buqunywe kuhle .

Izakhiwo zemfundo yaphezulu ziyakhiwe ngobunono obuphezulu kakhulu njalo zihlanzekile. Ngaphandle uyabona kulotshani obuqunywe kuhle balingana.

Izakhiwo ze yunivesithi zakhiwe ngobunono obukhulu langendlela yokulondoloza umhlabathi uthola esinye isakhiwo sakhiwe ngaphansi phezukwaso kwafakwa esinye besokufakwa amasitephisinokuqansa nxa ufuna ukuya kusakhiwo eliphezulu.

Izindawo zemfundo yaphezulu ema university uzibona ngokuhlanzeka, lezakhiwo zakhona ezakhiwe kuhle ngobunono obukhulu. Phandle ubona kulotshani obuqunywe kuhle.

Abafundi nxa bebhala imihloliso bayalungiselelwa bahlaliswe ngendlela yokuthi omunye lomunye ubalesakhe isitulo letafula yakhe yedwa ukwenzela ukuthi bengakophelani .

Ezikolweni zaphezulu eyunivesithi, akufanani lezikolweni zaphansi lapho ofica abafundi behlezi belihlekana ezindlini zokufundela ezincane. Eyunivesithi uthola behlezi benanengi kakhulu phakathi kwenkalakatha yeHall befunda.

Izindawo kumbe izakhiwo zaseyunivesithi, uyazibona ngokuhlanzeka lokuyakhiwa kwazo ngobunono ubukhulu. Kuyakhanya ukuthi kuseyunisithi.